Bia ka o gbubi luŋa n ŋmɛra ka piri namda namda maa kala nyɛla zaɣ yɛlo ka bia maa yɛ liiga piɛlli ka o zabiri ku niŋ basa basa ka bihi ʒɛ o nyaanga ka ninkura ʒi kuɣu zuɣu ka bihi maa ʒɛya lihira ŋun ŋmɛri luŋa maa ʒɛla zuɣusaa

Galamsee tumtumdiba ka bi chɛŋ ti gbiri galamsee dabba n nyɛba galamsee maa bini gbirili luɣu shɛli polo maa galamsee maa kala nyɛla zaɣ tankpaɣu ka doo ʒɛ zuɣusaa o puli yaɣaya ka o kuli bara ka pili zipiligu galamsee gbiribi maa

Paɣaba ka bi bɛ kuligi ni bi ʒɛla sitima gbuni ni dabba ka dabba maa n chɛŋ ti gbahi zaham maa na ka paɣaba maa ti dali n niŋ gbambihi ni ka paɣa gbubi bi zaham maa chɛna ka ban kpalim maa yɛro ka shɛŋa ʒɛ tiŋa ka doo ʒɛ o luɣuli o ka zabiri

Doo mini o bihi ka bi ku chim gala ŋo ni paanu ŋo n niŋ tahaponti ni n zaŋ zali bi tooni ka zaŋ pileet nim tamtam ka bia maa ŋmaai bindirigu maa n niŋdi o baaba nolini ka o baaba yaagi o nangbani ni o deei di na bi kpɛ o baaba maa kpala ninkpara

Doo ka o ʒi o duu teebuli gbunika gbubi o kopu kopu maa puuni binshaɣu din biɛni tii n biɛni tii maa nyɛla zaɣ sabinli ka kopu maa nyɛ zaɣ piɛlli ka laa tam teebuli maa zuɣu ka fulaawaasi bɛ laa maa puuni fulaawaasi maa kala zaɣ vakaɣili

Kom n doya ka sitima nim ku pali di puuni sitima nim maa galisiya amaa niraba ka sitima nim maa ni sitima nim maa kanli nyɛla zaɣ piɛla ka tihi ʒɛnʒɛ kom maa luɣuli di nudirigu ni mini di nuzaa tihi maa kala nyɛla zaɣ vakaɣa

ya ka di ʒen ʒeya ya maa chɛmisi shɛŋa bɛ ni zaŋ m-pilli maa zaɣ'taŋkpari n-nyɛ li ka pɛɛnti ya maa maŋ maŋa zaɣ'piɛla ka loorinima paaki paaki ʒe ni ka tihi be nimaani tihi maa kala nyɛla zaɣ'vakaha

Paɣa ka o ʒi tahapoŋ ka gbubi baaji bili o nuuni ka baaji maa puuni polish nim bɛ dinni tahapoŋ shɛli o ni ʒi maa gba polish nima ni biraash nima ni sanitaiza nima ka o pili zipiligu zipiligu maa kala nyɛla pink

bihi bɛ mini ninkurugu ka bɛ be duu ka bihi maa ka ninkura maa wuhiri ba jitaayanima ŋmɛbu ni bainima ŋmɛbu ka bihi maa zaya bihi ayi n-ʒɛya m-baɣi taba ka ninkurugu ʒe sunsuuni

Paɣa n ʒiya ka kuripooti bɛ o tooni ka o zaŋ tahabili tam di zuɣu ka zaŋ bin yaarigu niŋ di puuni ka piɛɣu ʒɛ o luɣuli ka o zaŋ dali bili zali ka zaŋ tahapoŋ tam di zuɣu ka chim kooshɛ n yaa niŋ tahapoŋ maa ni ka ŋmahari bini ka dalibili gba ʒɛ o luɣuli ka paɣa maa